ñun li ñu mën a wax mooy ñu am yo ay jumtuwaay ay xaral yu bees yoo xam ne ñoom mën nañu xayma ne ñoom du ñu la jox nombre de jour maanaam daal nangam i fan wala nangam i guddi lay def mais dañuy naan <inhales> jëlee ko weer diw ba weeru diw mooy prévision mooy taw dina am kon mën nañu jàpp ne fii ba septembre taw dina am AN ANACIM sax ba léegi mën nañu actualisé mais ba léegi nanguwuñu prononcé wu si octobre parce que ñoom moom ñoom actualisation trimestrielle la ñuy def maanam ñetti weer yu ne ñu ne dañu yaakaar ne campagne bi nii lay demee en tout cas jëlee ko juillet ba semptembre campagne bi dina am ndox comme ni mu tolloon daaw waaye nag mën na permettre ñu bay waaye octobre bi waxaguñu si dara xëy na bu ñu ñëwee si decate bii di ñëw maanaam fukki fan yii di ñëw
ñëw
xëy na ñu prononcé wu ci ci loolu
<breath> ba tey si biir waxtaan bi la maanaam Jokalante yéen a ngi fii ci RTS Tambacound juróom-ñetti waxtu des na fukki simili ak benn <breath> yéen a ngi jokkoo ak monsieur Tall mi nga xam ne tey Jokalante moo ko yónni yebal ko fii <noise> waxtaan ak yéen <breath> ngir yéen baykat yi ngeen mën a waxtaan ak moom <breath> si loolu nag monsieur Tall <hesitation> suuf soo xam ne yaa ngi ko doon bay def nga si ñaari at te gis nañu changement climatique bi ñëw na <breath> ndax suuf soosu <noise> ak changement climatique bi noo ko ciy def ba mën cee mën a bay encore ngir am ci rendement
<hesitation> <hesitation> <breath> voilà merci monsieur Sow ça veut dire que tey jii nii muy baykat bi muy sàmmkat bi muy nappkat bi

bisimilah kooku Sadio Ba

kon nga <hesitation> moo kii moom dafa doon laajte ndax <hesitation> ci wàllum moom si Sarageda la nekk <breath> di doon laajte ndax ndax bu fekkee ne si wàllum taw bi la ñu doon waxtaanee ak ci wàllum suuf si ma xamal ko nag effectivement waxtaan bii ñuy defee nii nag muy ci wàllum taw bi la ci wàllum <hesitation> suuf si la <hesitation> fi nga doon bay démb ba ñu ñëw tey comme ni ma la ko sa sànq ni ma la ko waxee rek <breath> <hesitation> noonu la xam nga sama mbokki pël yi moom bon ñun ñëpp ay pël la ñu waaye nag xam nga ñoom il faut que ñu daanelee ñu am koo xam ne dafiy toog di làkk pëp ñu koy gën a dégg waaw ma ne ko nag bu neexee yàlla dinañ wax monsieur Tall bu demee <breath> <hesitation> na leen wax ne waa Jokalante ñooñu indilñu beneen pël boo xam ne dina jokkoo ak ñoom tamit bii nag olof la ñu ko defoon xëy na peut être beneen jëmmi jamaono rek bu ñu amaatee keneen mën na nekk pël la moom tamit mu waxtaan ak ñoom waaw loolu laa ko doon wax sànq
incha allah
waaw comme ni ma la ko waxee rek démb maa ngi am na fi ma doon fi ma doon bay barki démb foofu laa doon bay démb foofu laa doon tey tamit ma yaakaar ne xëy na dinaa fa bay <inhales> ndax bala ma fay dem dina am li ma fay defar parce que ak changement climatique bi wóorul ndax ñeent fukki guddi yi dina mat ndax ba léegi mën naa fa bayaat su fekkee defuma foofu dara maanaam ay engrais affaire yooyu <smacks lips> waaw
voilà <hesitation> monsieur Sow <coughs> vraiment laaj bu am solo nga laaj ndaxte baykat bi balaa muy dellu si toolam dafa war a waajal boppam ci kër gi d' abord ginnaaw déglu na li ñu xalaat ci taw bi parce que information bu am solo la léegi baykat yi da~u war a soppi ni ñu doon doxalee xëy na suñu maam yi amoon nañ seen xam-xam mais ñi gën a bëri si ñun léegi xam-xam boobu amatuñu ko kon war nañu jege services techniques yi wala ñu jege ku mel ni ANACIM ndaxte service la <hesitation> ñu disponible la ñu boo demoon aéroport tey service foofu la ne boo demee Ancar mën ngaa am information yi boo demee demee DEr DER mën nga am information bi ak environnement yow nawet bi bu ñëwee balaa ngay du dem àll ba war nga mën a jokkale ak ñoom waxtaan ak ñoom ba doog a xam ren campagne bi nan la nar a bindoo kon soo xamee campagne bi nan la bindoo nga xool yan xeetu mbay nga war a mën a bay pour nga mucc ci contrainte changement climatique bu fekkente ne daan nga bay dugub boo xam ne ñeenti weer lay def pour mu ñor nga xam ne kon il faut nga am xeet boo xam ne xëy na bu defee ñetti weer wala ñaari weer ak genn wàll mën na ñor gerte nga doon bay nekk zone Tamba fii ba Casamance boo xam ne gerte mënoon na def 4 mois nga jël gerte nag boo xam ne léegi xëy na 2 mois et demi wala 3 mois lat def loolu mooy waajal bi ngay njëkk a def ci jiwu bi léegi boo ñëwee ba si tool bi nag xam nga suuf dafa am nu muy bindoo pour mën la jox li nga bëgg ndaxte suuf si ndox lay naan mu mën ko delloo gàncax gi pour mu mën laa jox meññeef léegi suuf soosu dafa am nu muy bindoo ndox mu ñëwee rek du taxaw maanaam sable bi suuf soo xam ne du téye ndox comme yow léegi xam nga ndox mi bëreetul jiiróo lay nekk fokk nga waajal sa suuf de sorte que bu tawee taw bi lu mu tuuti tuuti da koy téye te il faut nga def ci lu mel ni neefere wala nga def ci ay yeneen xeetu garab yoo xam ne bu xam nga garab kenn warul ñëw ci tool nga gor sa garab yëpp ba mu set wecc ndaxte ñaari problèmes nga mën a am problème bi ci njëkk mooy bu ñë ndox ñëwee di si walangaan lépp lu ci ferile loon lépp lu ci amoon lu ci amoon importance gàncax bi da koy yóbbale day gas sa tool bi ci nekk tamit mooy yow sa tool bi bu fi garab nekkul wax dëgg yàlla lépp luy luy luy fertilité loo xam ne day dunda gàncax bi day daal di ànd ak moom kon kuy kuy dem ci tool di ko waajal tey même boo ko doon defar di défricher di defar sa tool di ko nettoyer pour mu bañ bul gor bul gor garab yëpp lu mu bon bon bon ci hectare bu nekk bàyyi ci ñaari fukki garab ak juróom bon mooy day téye suuf si ba pare su fekkente ne sàmmkat nga wan nga am nga dëkkandoo sàmmkat mu may la neefere nga def ko sa tool wala sa sa sa kër lépp luy mbalit boo xam ne day soppeeku du plastique du du weñ du xeer mën nga ko dajale nga composté ko yóbbu ko sa tool maanaam nga waajal sa tool di ci def neefere di ci def di ci bàyyi garab loolu daal mën na laa dimbali ci wax dëgg yàlla changement climatique bi
monsieur Tall <hesitation> wax nga wax boo xam ne dafa am solo maanaam ci wàllu neefare bi <hesitation> tey gis nañu ne démb nag yi si ñax mi la ñu doon dundee bu baax a baax <noise> waaye boo seetloo tey fan yii sax am na ay nag yoo xam ne dañoo jógee ba Louga di ñëw di lekk mooy garabu niim bi xobu <noise> niim yi ndax loolu <hesitation> nefere boobu dina mën a dem ci suuf si nga xam ne am qualité bi nga bu nawet bi jotee
<hesitation> <hesitation> bon xëy na ni nga ko bëggee ndaxte mbay aar la il faut que ñun ñii ñu xam ne mbay du metier rek boo xam ne da nga ñëw rek dugg ci bëgg ci am li nga bëgg da nga ko war a xam jàng ko te jëfandikoo xaral yi yoo xam ne yooyu ñoo ñu mën a jox de bon rendement tey jii nii boo dee neefere boo xam ne nag boo xam ne niimaa lay dundee du bokk ak neefere nag boo xam ne acacia albida lay dundee parce que ñaari garab yooyu bokkuñu valeur bële day dundal suuf bële mën na dundal suuf waaye nag waaye nag du comme bële bële moo ëpp doole ci wàllu dundal suuf kon mën nga jàpp ne tey neefere nag yi baax baax na ci lool ndaxte du niima bi la ñuy nekk am na leneen waaye nag neefere boo xam ne nag yi ñi ngi doon dem ji àll bi du for garab yu bëri mooy gën a baax neefere nag boo xam ne ci niimaa lay dund wala ci leneen loo xam ne si xëy na pouvoir am ci wàllu fertilité demeewul noonu waaye nag dans topus les cas nañu leen wax rek ne neefere baax neefere nag neefere xar neefere béy wax dëgg yàlla baax na ci lool
<breath> <hesitation> démb mënoon nañu wax ne boo jógee rek da ngay jël sa semence <hesitation> dem <hesitation> fu la neex nga ji foofu waaye at yii ndax ci biir at yi ak changement climatique bi ndax mën ngaa jël rek sa semence ne damay dem maanaam bu ko jëlee si wàllum ceeb wala ak leneen ak leneen daal mboq yeek dem rek ne suuf si moom damay ñëw rek ren moom dinaa fi bay waye lii laa fiy bay maanaam semence bi maanaam mu doon mboq wala gerte la te daaw da nga fa doon bay gerte wala dugub ndax <hesitation> mën nga changé automatiquement mën def changement boobu <noise>
bon changement boobu mënulm demee noonu comme ni ma la doon waxee ci njëlbéen mbay aar la lu ñu war a jàng la am nañu benn service bu am solo Sénégal mooy ISRA mooy institut de recherche agricole ñooñu seen liggéey yëpp mooy gëstu suuf su baax ak meññeef yum mën a àndal dañu bindoon benn dañu defaroon benn nataal bu ñuy wax carte variétal yàgg na maanaam ci Sénégal dañu ko xaaj juróom-ñaari xaaj xaaj bu nekk ñu tuddee ko zone agro écologique xaaj bu nekk am na meññeef yu fa gën a yu fay gën a baax boo jëlee Tamba xam nañu fii meññeef yu si gën a ga baax mooy céréales yi mooy dugub mooy mboq mooy <hesitation> mooy basi yooyu vraiment fii zone am la boo demee ci yeneen zone te aussi boo jëlee benn meññeef boo jëlee gerte variété gerte bi nga war a mën a def Tamba du boobu nga war a mën a def Saalum du boobu mooy adapté Ziguinchor ndaxte carte variétale boobu dañu ne meññeef boo jël rek dafa am lu mu soxla ci xeetu suuf ak xeetu ndox te xam nga ndox yi du énu benn
<hesitation> hum
ndox bi ni muy ni muy wàññee ni muy wàccee Saalum bokkul ak moo gën a yées ndox buy wàcc Casamance wala buy wàcc fii donc tey jii nii baykat mënul rek tëb rek jël jiwu bu ko neex dem ji ko fu ko neex il faut rek mu am laajte ak gëstu bu muy def ci wàllu wàllu woowu waaw
<hesitation> kon nag mën nañu wax ne ne suuf si moom balaa nga koy <hesitation> bala nga ciy dugg <breath> da ngay gëstu d' abord ci biir gëstu gi nag ndax dina dem ba nga xam ne nag mu bàyyi ba taw bi ba mu tawee ba pare <hesitation> nga soog a gëstu xool wala ki nga xam ne moo gën a xam suuf ni muy ni ñu koy bayee liñ ko fa bëggee ji maanaam semence bi ñu ko fa bëgg a dugal ji foofu moom ngay woo ngir mu seetal la waaw
waaw li li gënoon li gënoon mooy <hesitation> nga def sa analyse sol maanaam sa suuf si nga analysé ko mel ni ku feebar dem hopital medecin bi si gën a bëri balaa muy xam lu nekk si biir da lay bindal demel defi analyse wala demal defi lii loolu moo gën maanaam nga xam sa suuf si nan la mel nan la bindoo lan mooy gàllankoor bi ak ban xeetu meññeef moo ci mën a dem mais loolu dafa xaw a jafe si suñu mbokku baykat yi ndaxte xarale bi yaatuwul te am-am yi demeewul noonu kon li ñu mën a war ma wax mooy baykat bi xam suufam baykat bi yàgg si suufam war na mën a xam su ma bayee ci suuf sii nii ba meññeef sangam ren bu déwénee nangam laa ciy def li baaxul mooy jël sa benn tool boo xam ne at bu nekk mboq nga siy def loolu mooy rotation culturale at bu nekk mboq war nga si def wala dugub nga siy def li gënoon mooy daaw fi nga defoon gerte ren nga def si céréale nga def ci dugub wala mboq fi nga defoon daaw mboq wala céréale nga def si gerte wala nga ñebe ngay alterné waaye nag doo jël suuf si rek def lu la neex comme nu mu la neexee du joxe rendement bi nga bëgg
<hesitation> <hesitation> <breath> <hesitation> ñu ngi doon wax ne ne maanaam mbayum gerte dugub <hesitation> ñebe loolu yëpp <breath> ndax ceeb bi tamit parce que yéen a ngi xa war ngeen xam ne li ceeb bi tamit fii ci région Tambacounda bariwul li ñuy bay <inhales> xëy na li ñu koy bayee rek maanaam li may am sama kër rek lu may yóbbu sama kër moom ndax mën nañu fi ci région Tambacounda mën nañu am <hesitation> suuf yoo xam ne <inhales> fi ñuy mën a bayee ceeb li gën a bëri bëri
voilà macha allah monsieur Sow maa ngi fàttali ñun ñu ngi ci <hesitation> ANCAR service bu ñuy wax agence nationale de conseil agricol maa ngi fi depuis 2013 luñ fi bay si ceeb bari na ñu bëri dañu yaakaaroon Tamba kenn mënu fi bay ceeb aka moo mën a bay ceeb ndaxte léegi <hesitation> maa ngi la doon wax am na service bu am solo muy ISRA def na recherche ba xam nga ñun bu ñu nekkee xale ceeb ci valée yi rek la ñu ko xamoon
waaw
maanaam ci dex yi wala ci déeg yi maanaam fu am ndox
am ndox
fu amul ndox rek mënoo fa bay ceeb waaye nag léegi xarale bi dem na ba mën nga ko bayee fu am ndox muy valée muy basfond mën nga ko bayee tamit ci kaw gi bu fi ngay bayee gerte ak fi ngay bayee dugub mën nga fa bayee ceeb muy nerica dafa am benn espèce bu ñuy wax nerica maanaam mooy xeetu ceebu plateau donc am na ceebu valée ceebu basfond ak ceebu plateau kon fii ci Tamba tey fi ñu toll ci jamono ku mu neex bay ceeb fu la neex waaw <inhales> <hesitation> ndax bay ceeb ci kaw amul <hesitation> du la sonal comme ni ñu ko doon bayee maanaam ci wetu dex yi wala feneen fopo xam ne dina bëri na ndox
<hesitation> mais boo ko ba moom ne nerica moom boo koy bay da nga koy bay ci kaw foo xam ne ndox mi dina fa taa tuuti si ñaari fan
<hesitation> <hesitation> waaw
waaw bu fekkee ne tey tey tey loolu moom bala nga koy xam <inhales> ndax loolu tamit ba léegi di ngi si <hesitation> gëstu indi gëstukat yi ñu gëstu la ñu xoolal la ne waaw fii mën nga ko bay wala
amul amul yooyu mooy question bi nga njëkkoon posé muy nerica muy dugub muy gerte li ci gën a baax mooy nga xam sda suuf bala nga fay bay waaye nag su fekkee ne xarale boobu yëpp amoo ko maanaam suuf si nga am rek mooy que nerica mën na fa adapté mais li gën mooy suuf su xaw a woyof pas suuf su dëgër mais suuf su xaw a woyof boo xam ne vraiment <hesitation> ndox mi bu ñëwee vraiment mën na may may kii bi ndox